Wafa wuna edhiladhilo lyo ku ilandela embakumbaku ashike iitenda yaNekulu oyafa itaa yi gwana nawa. Ombaanga yo Bank Windhoek ota yi vulu oku ku kwathela mwaashika, kiihohela yili pevi lela yokomwedhi. Kwatathana nayo nena ngoye wu tameke oku imonena sha shomondjato pethimbo lyoondima.

Owa loloka oku kala to kanitha iimaliwa yoye mbyoka hokala wuna koomuma? Nenge okandjato kiimaliwa oka tameka oku ninga oombululu molwa ooshendja dhiimaliwa iikukutu mbyoka ho pewa? Ombanga yo tango yopashingwa ano FNB oyuuva ekemo lyoye. Paife oto vulu oku longitha oka kalata koye koombanga mositola kehe oku landa iilandwomwa yoye nenge oku futa kehe tuu shoka wahala oku futa to longitha wala oka kalata hoka.

Onkalo yoku ha longitha nawa oshimaliwa onkene ngaa tayi pula komeho, unene tuu mepipi lyaagundjuka. Aagundjuka ohayi iyadha taya longitha iimaliwa yawo papuko, nomiinima mbyoka kayina oshilonga. Ombaanga ya Venduka oye ya po nethigathano moka tovulu okusindana okambo kenasha nomikalo nkene tovulu okuninga oshimaliwa shoye shiku longele, nokuyanda wo okuya moondjo kawa li wu na okuyamo.

Iimaliwa ayihe huya katsa kayina ongushu yithikepamwe. Opuna mbyoka yina ongushu yili pombanda naa mbyoka yina ongushu yili pevi. Poompito odhindji ngele omuntu okwiiyadha aya koshilongo shimwe ihaashi longitha iimaliwa yoshilongo she, oha thiminikwa nduno opo ashendje iimaliwa yokoshilongo she teyi shendjele mwaa mbyoka yomoshilongo moka opo avule okuyilongitha.

Ombaanga yobank Windhoek oyeyapo nomukalo omupe ngono tovulu okulongitha, opo wiisindanene oshimaliwa koomuma tashi ziilile kondola dhaNamibia omayovi 20 000, longitha okakalata koye hono hakuti ocredit card nenge debit card okulanda kehe mositola kehe opo wuye moshihodhololithi shika.

Opu na omukalo omupu gokutuma oshimaliwa tashi zi koBank Windhoek toshi tumine omuntu gulwe to longitha owala ongodhi yoye yopeke. Shoka wa pumbwa okuninga okudhengela mo owala *140*295# e to hogolola mpono pwa shangwa Easywalet, e to landula omalombwelo ngono ga landula ko.

Aakwashigwana oyendji ohaayi adha taya nyengwa okupungula okashona hoka haya mono. Ombaanga (Bank Windhoek) otayi kwathele mwaashika mono to vulu okwiisindanena okakalata komapungulilo kongushu yeedola eyovi limwe (N$1000.00). Thika puyo nena yeku lombwele uuyelele awuhe.

Nedbank iha kwathele owala aakwashigwana mo kuya pungulila no kuya pa oshimaliwa, ashike oha kwathele okukwashilipaleka omaudhano gayoloka gaamboka yena uulema wontumba. Aanulema mbaka ohaya vulu okukutha ombinga momaudhano gayoloka yoo ta isindanene oshimaliwa shontumba koomuma.

Aagundjuka otaya vulu okwiimonena iiyemo okupitila molanditha iihongomwa ngaashi oosikopa, oombete, iitaafula nosho tuu komahangano gayooloka. Shino itashi yambapaleke owala aagundjuka ihe otashi eta woo omwaalu gwaantu mboka kaaye na iilonga gushune pevi. Ino kala wakuutumba megumbo nuunongo woye thikama eto tameke ikwiilongela kungoye mwene.

Ombaanga yaNedBank oyo yimwe yomombaanga ndhoka hadhi adhikwa moNamibia . Oshitayi shombaanga ndjino shokoLiindili osha opalekululwa . Otashi ka patuluka methimbo efupi lela , yatalelapo ngweye wutseye oshindji kombinga nombaanga ndhika

Ino ilongitha we nuudhigu wa kalela omikweyo ndhono hadhi kala puushina wokunana oshimaliwa. Talela po ositola yokulanditha iipumbiwa ya kwalukehe e to nana oshimaliwa to longitha okakalata koNedbank. Owa pumbwa owala okulanda mo oshinima shontumba, opo wu pewe oshimaliwa koomuma shoka wa pumbwa. Oto vulu wo oku isindanena oshimaliwa shoodola omayovi gatano ngele wa ningi shika.